Umuntu engagula ahambe esibhedlela kunengi indlela angalatshwa ngayo umkhuhlane awugulayo. Bengambhalela amaphilisi kumbe bamhlabe amajekiseni.

Izikhathi ezinengi kungaba lomkhuhlane, odumileyo emhlabeni. Abantu bayahamba ezibhedlela bayohlatshwa amanjekisheni ukuze bebebevikelekile kuleyo mikhuhlane.

Abantu abasebenza ezibhedlela kumele bagqoke bazivikele ukuthi bengabambi imikhuhlane eyabe ivela kwabantu abagulayo. Kumele bazivikele izandla, bazivikele amakhala lomlomo, bazivikele lamehlo ukuze bangatholi amagcikwane.

Sokulamakholeji atshiyeneyo afundisa izinto ezitshiyeneyo. Afundisa imisebenzi yezandla enjengokuyenza amasepa. Imisebenzi enganceda abantu ukuthi bayenze imali

Abantu abagulayo bayahanjiswa ezibhedlela nxa begula ezingeni elingaphezulu bayahlala esibhedlela ukuba omongikazi bebanakelele insuku ngensuku.

U dokotela labo nurse nxa beselapha abantu kuqakathekile ukubana bagqoke izigqoko ezibavikela umzimba wonke ezibavikela amehlo umlomo lezandla.

Abantu abasebenza ezibhedlela bayathatha isikhathi bahambe emaphandleni ukuya yelapha abantu lokuba fundisa ngezempilakahle, ukuba fundisa indlela zokuzinakekela emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi abantwana behanjiswe ezibhedlela ukuze bathole impilakahle enjenga jekiseni lemithi ehlukeneyo ebangcedisa ukuzivikela emangcikwaneni angaba hlasela

kuqakathekile ukubana abantu bahambe ezibhedlela kungaba lomkhuhlane ovamileyo bayethola uncedo olokuvikela emkhuhlaneni babelolwazi lokuthi bazekelele njani

ODokotela labonesi nxa behlola kumbe belapha abantu abagulayo, kumele bagqoke izinto ezibavikelayo ukubana bengabambi igcikwane lemikhuhlane evela ebantwini.

Odokotela labomongikazi nxa belapha ogulayo kuqakathekile ukubana bagqoke izigqoko ezivikelayo amehlo, ezivikela umlomo, lezivikela lezandla ukubana bengatholi amagcikwane ezibhedlela.

Abantu abasebenza ezibhedlela bayafundiswa ukubana kumele bagqoke bazivale imizimba yabo ,bazivale ukubana bengahlangani lemikhuhlane evela ebantwini abagulayo abalatshwayo

Odokotela nxa engaqeda ukusebenzisa izigqoko zabo zokuzivikela. Ezinye ziyalahlwa ezinye ziyathathwa ziyewatshwa zihlanzeke ukuze bezisebenzise ngesinye isikhathi.

Indlela ezinengi esithola ngayo amanzi, singawathola ezimpompini, singayithola emigodini, singayithola njalo futhi esikotshweni lapho abantu abahamba khona ukuthi beyethatha amanzi.

Abathungameli bezindawo kumele bafundise izakhamizi zezindawo ezitshiyeneyo izindlela zokuhlala kuhle lezindlela okumele baziphathe ngayo. Babafundise njalo ngezempilakuhle.

lqembu le Unicef lidume ngokuncedisa abantwana labadala abafuna uncedo abadinga uncedo esikolo labadinga izimali zokudla i Unicef iyabancedisa abantu abanjalo.

Umntwana kusukisela kuzalwa kuze kuyefika imnyaka emibili bayahanjiswa esibhedlela besiyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo, njalo bephiwa lemithi yokuthi bevikele imikhuhlane leyo.

Umama ozithweleyo kuqakathekile ukuthi ngezikhathi ngezikhathi avakatshele esibhedlela ahlolwe ukuthi umntwana uhlezi kahle, ukuthi umntwana ulempilakahle.

Odokotela labo nurse bayathatha isikhathi ukubana baphume baye emaphandleni ukuya kwelapha abantu abasemakhaya abangenelisiyo okuzothola ukwelatshwa emadolobheni.

Abantu abahlala emakhaya lapho okungela zibhedlela khona, bathola uhlupho nxa bengagula ukuba bafinyelele ezibhedlela, ngoba izibhedlela zikhatshana.

Ngalezinsuku sekukuhle kakhulu ngoba sekulezindawo lapho amanzi anakekelwa khona kubulawe amagcikwane angatholakala emanzini ukuze kuvikelwe imikhuhlane ebantwini.

Kuqakathekile ukubana odokotela baphume baye ngaphandle ukuyafundisa izakhamizi ngemikhuhlane edumileyo, lemikhuhlane, lendlela imikhuhlane etholakala ngayo.

Omama abalabantwana abancane kumele bebehamba ezibhedlela ukuze abantwana bahlolwe njalo banikwe imithi bahlatshwe amajekitshini ukuze bezivikele emkhuhlaneni engabahlasela.

Abantwana besikolo bafundiswa izinto ezinenginengi. Bayafundiswa ukuziphatha kuhle, lokuhlanzeka lokuzigcina behlanzekile. Bafundiswe njalo lokugeza izandla ukuze zihlale zihlanzekile.

Amanzi aqakathekile emzimbeni womuntu ayenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngalokho umuntu engaswela amanzi uyafa, sokuqakathekile ukubana abantu bathole amanzi banathe amanzi insukungensuku.

Kuqakathekile ukuthi abantu ngesikhathi ngesikhathi banathe amanzi. Umuntu ngelanga kumele anathe amalitha angaba mabili.

Impilakahle yengqondo iqakathekile kakhulu ngoba ingqondo yiyo eyenza umuntu akwanise ukuzinanekela, akwanise ukusebenza, akwanise ukwenza izinto ezehlukeneyo.

Abezempilakahle kuqakathekile ukubana babhode bavakatshele izindawo befundisa abantu ngezempilakahle befundisa abantu indlela okumele beziphathe ngayo lendlela okumele banakekele ngayo abagulayo.

Abantu abatsha kulezinsuku bahlanga lenhlupho ezinengi ezibaphambanisayo emoyeni lasenqondweni okungabangela imikhuhlane yenqondo leyokulahleka leminye eminengi.

ukuhamba esikolo afunde izinto ezinenginengi. Ekupheleni kwezifundo abantu baphiwa izithupha ezenza benelise ukuthola imisebenzi etshiyeneyo.

Ezibhedlela kulabantu abanengi abasebenza khona abakhangele ngezinto ezitshiyeneyo. Kulabantu abakhangele ngokuhlanzeka kwesibhedlela, kulabodokotela abalapha abantu, kulabonesi labo abalapha abantu. Kubesokusiba labantu abakhangele ngezempilakahle labantu.

Kuqakathekile ukubana omama abalabantwana abancane bahanjiswe ezibhedlela ukuyahlolwa imikhuhlane lokubana baphiwe amanjekisheni bathontiselwe lemithi yokubavikela emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kuhlanzekile ukuze abantu bangatholi amagcikwane leminye imikhuhlane etshiyeneyo njalo kuqakathekile ukuthi kube lomoya ohlanzekileyo.

Kuqakathekile ukubana abantwana balandele abakutshelwa ngudokotela ukuthi kumele behanjiswe ezibhedlela ngesikhathi ngesikhathi ukuba bahlatshwe amajekiseni abavikela emikhuhlaneni.

kuqakathekile ukubana abantu abasebenza ezibhedlela babelolwazi ngemitshina abayisebenzisayo ukuze bengabangeli izingozi ebantwini abagulayo

odokotela labasezempilakahle bayathatha isikhathi ukuba bahambe emaphandleni ukwelapha lokufundisa abantu ngezempilakahle lokuzinakekela

Ezibhedlela kuqakathekile ukubana kuhlale kuhlanzekile ukuze abantu ababuyayo labantu abasebenza khona bebe bevikelekile emikhuhlaneni engabahlasela.

Abakhulu bezempilakahle kuqakathekile ukubana bavakatshele izibhedlela babone indlela abasebenza ngayo babone indlela abalapha ngayo abagulayo bakhangele Lezindawo lapho abagulayo abahlala khona

Umuntu engagula okungaphezulu uyahanjiswa esibhedlela udokotela abesesitsho ukuthi umuntu lo kumele ahlale esibhedlela ukuze bebe bekhangela nsukuzonke bembona ukusila kwakhe.

Ezibhedlela kulendawo lapho abantwana abahanjiswa khona ukubana behlatshwe amajekiseni owokuba abavikele emkhuhlaneni engabahlasela.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela nxa besezikolo bayafundiswa ukusebenzisa imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukuze nxa sebesiya sebenza benelise ukuyisebenzisa.

Laba abafunda ngezempilakahle ezikolo zabo kulemtshina lapho abafundela khona ukusebenzisa imitshina abafundela khona ukunakekela leyomtshina njalo lokusebenzisa leyomtshina.

Ezikolo kuqakathekile ukuba abafundi behambe lapho okutholakala amabhuku alolwazi bewabale ukuze babe lolwazi olunengi ngezifundo zabo.

Izikolo kulendawo lapho okutholakala amabhuku atshiyeneyo. Ngalokhu kuqakathekile ukubana abafundi bavakatshele lezo zindawo babale lawo mabhuku, bebe lolwazi.

Abasafundayo kumele bahambe lodokotela ngaphandle nxa besiyafundisa izakhamizi indlela zokuzinakekela ukuze labo bafunde ukuzifundisa .

ngalezo insuku sokukuhle kakhulu ngoba abantu abasazalaphi ngezihlahla kuphela ngalezi insuku sokulemithi lamaphilizi ayenziwayo ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo

Abezempilakahle bathatha isikhathi ukuthi basuke ezibhedlela bahambe emaphandleni ukuyelapha lokufundisa abantu ngezempilakahle.

Ezibhedlela kulabodokotela abatshiyeneyo abakhangela ngendingeko ezitshiyeneyo. Ezibhedlela kulabodokotela abakhangela amehlo, abahlola ingqondo labodokotela abahlola abantwana. Odokotela abahlola abantwana bakhangela abantwana ukuthi bakhula kahle njalo abahlaselwa yimikhuhlane.

Umuntu nxa elohlupho lwamehlo eselohlupho lokungaboni kahle, kumele ahambe ayehlolwa amehlo ukuze udokotela abone okumele kwenziwe ngalawomehlo.

Kuhle kakhulu ukufundisa abantu ezibhedlela indlela zokuzivikela, kungaba lomlilo bafunde indlela zokuthi umlilo wangikhona ucitshwa njani.

Umuntu nxa egula esefike ezingeni elingaphezulu lokuthi amaphilisi awasasebenzi lokuthi angeke ahlale ekhaya uyahamba ayehlala esibhedlela lapho azabe ekhangelwa ngabodokotela labonesi nsukuzonke.

Omama abalabantwana abale zinhlupho ngemva kokuzalwa. Abantwana abagogekileyo, abantwana abangamanga kahle emzimbeni. Bayahlanganiswa bancediswe ukuthi banakekele njani labo abantwana njalo baphilisane njani lalabo abantwana.

Odokotela bayathatha isikhathi ukuthi behambe ngaphandle beyehlola ogogo labo khulu bebahlola igazi bebahlola lokuthi inhliziyo zabo zitshaya ngokufaneleyo lokuthi abala mkhuhlane emzimbeni yabo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi isibhedlela sibelemota eyabe ithatha abantu ibasa kwezinye izibhedlela nxa kulendingeko kumbe ithathe abantu abagulayo emakhaya ibasa esibhedlela.

Ngalezinsuku sokukuhle kakhulu ngoba sokulezibhedlela ezindaweni ezinengi. Okuyenzela abantu bafinyelele kalula ezibhedlela, njalo bathole icedo

Ezibhedlela akumelanga kutholakale izibi indawo yonke. Izibhedlela kumele zihlale zihlanzekile njalo zitshaya umoya ohlanzekileyo ukuvikela abagulayo labanye abaza ukuzolatshwa.

Umuntu engahamba esibhedlela bethole ukuthi umkhuhlane wakhe ususezingeni elingaphezulu ,bayalaliswa ezibhedlela bathole ukunakekelwa ngamadokotela njalo banikwe imithi.

Ngalezi insuku ezibhedlela sekukuhle kakhulu ngoba sekulemitshina yokuhlola abantu, ukuhlola imkhuhlane, imitshina yokuhlola amehlo lokwenzakala emzimbeni phakathi

Umuntu engahamba esibhedlela kuqakathekile ukubana ahlolwe ukubana inhliziyo itshaya kanjani ahlolwe legazi ukubana kutholakale umkhuhlane ohlasele lowo ogulayo

Ngalezinsuku sokukuhle kakhulu ngoba uhulumende seyakhe izibhedlela ezinengi ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo sokulula uba abantu bafinyele ezibhedlela.

Kuqakathekile ukubana izibhedlela zibe lezimota ezisebenza ukuthwala abagulayo besuswe kweyinye indawo behanjiswa kwezinye izindawo ukuba bathole ukuncediswa.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuba endaweni yokulinda kubele zindawo zokuhlala ukuze abagulayo bahlale, balinde lapho belinde odokotela ukubana babalaphe.

Umuntu engagula afike ezingeni elingaphezulu uyahanjiswa esibhedlela lapho kuyabe sokumele ahlale khona esibhedlela abe ehlolwa ngodokotela labomongikazi insuku ngensuku.

Ezibhedlela kulendawo ezitshiyetshiyeneyo. Kulalapho okuhlala khona abagulayo lalapho okulatshwa khona abanye abagulayo, lalapho okuhlala khona abamelele ukulatshwa njalo sekulemtshina encedisa ukuhamba umuntu esiya phezulu lokuncedisa umuntu ma esehla phansi.

Abantu ezibhedlela nxa behlezi bemelele ukuncediswa, abantu abagulayo kakumelanga bahlale duze duze ukuze bezivikele ekubambeni imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuhle kakhulu ukuba lezindawo ezinengi zokuthi abantu bakwanise ukuthenga imithi abayabe beyibhalelwe ngodokotela ezibhedlela.

Esibhedlela umuntu bengambhalela amaphilisi okumele awanathe, uyahamba lapho okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo lapho azathenga khona umuthi awutsheliweyo esibhedlela.

Nxa owesifazana esebelethe umntwana, uyahlala okwesikhatshana esibhedlela umntwana ahlolwe ukubana ulempilakahle lomama afundiswe ukunakekela umntwana.

Omama bengabeletha abantwana ezibhedlela kumele behlale isikhatshana ukuze abantwana bahlolwe impilakahle njalo banikwe leminye imithi engabavikela emkhuhlaneni engabahlasela.

Kulezindawo abantu abathenga khona imithi enikezwe ngudokotela kanye leminye imithi engathengwa ngaphandle kwephepha elivela kudokotela.

Ilizwe kumele libe lezibhedlela ezaneleyo. Njalo zibe lezindawo ezithengisa imithi ezaneleyo ukuze abantu benelise ukuya ezibhedlela bathole uncedo ngesikhathi.

Kulezibhedlela ezihlukehlukeneyo. Kulezibhedlela ezihanjwa ngabantu bonke lapho imali eyabe iphansi okunjalo ukubana abantu bonke bakwanise ukuyibhadala lezibhedlela ezingaphezulu ezihanjwa ngabantu abanothileyo.

Kwande kakhulu ukuthi abantu nxa sebegugile babelomkhuhlane wamathambo. Amathambo ayabe engasasebenzi kahle emzimbeni. Amathambo esebangela ubuhlungu emzimbeni.

Kwezinye izikhathi umuntu nxa esegula umkhuhlane kuyabe sekumele ahambe esibhedlela ayesikwa, avulwe akhutshwe lento eyabe isiluhlupho emzimbeni.

Odokotela labonesi bayathatha isikhathi ukuthi bahambe ngaphandle bayehlola abantu abahlala emakhaya ukuthi abala mikhuhlane njalo abalanto ezibahluphayo emzimbeni yabo.

Umuntu engahamba esibhedlela ukuyalatshwa noma ukuyahlolwa, kuqakathekile ukubana akhulumisane lodokotela ngokwenzakala emzimbeni wakhe, ukuthi kwenzakala njani, kwenzakala nxa sekutheni ukuze udokotela abekwazi.

Kujayelekile kakhulu ukuthi umuntu azwe ubuhlungu ngaphansi kwezinyawo kubangelwa yikuhamba umango omude kumbe yikuma isikhathi eside.

Abantu kumele bahlalahlale bevakatshela ezibhedlela ukuthi bayehlolwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo engabe ibahlasele bengakwazi.

Kuhle ukuthi abantu bahambe ezibhedlela bayohlolwa imkhuhlane etshiyetshiyeneyo bahlolwe bathathwe igazi, igazi labo lifakwe emtshineni likhangelwe ukuthi alila mkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azinanzelele indlela adla ngayo. Kumele abone ukuthi ukudla okudlayo akukho kunengi kumbe akukho kulutshwane, ukuze umuntu azivikele ekutholeni imkhuhlane.

abagulayo nxa benahanjiswa esibhedlela kutholakale ukuba umkhuhlane usungaphezulu bayahlaliswa ezibhedlela bathole ukunakekelwa lemithi engabalapha

Omama abazithweleyo kumele bevakatshele ezibhedlela ngesikhathi ngesikhathi ukubana bahlolwe ukubana umntwana osesiswini uphila ngendlela efaneleyo

Omama abalabantwana abancane. Kuqakathekile ukubana behambise abantwanababo esibhedlela, ukubana bayehlolwa ukuthi kabalamikhuhlane emzimbeni yabo. Njalo bahlatshwe amanjekisheni , okumele bawahlatshwe, ukuze abavikele emkhuhlaneni.

Udokotela labomongikazi nxa bengakaqalisi ukusebenza bayafundiswa bathole ulwazi ngemitshina yonke etholakala ezibhedlela babe lolwazi ukuthi isebenza njani njalo isebenza ngani.

Abantu kumele baqakathekise ukuvakatshela ezibhedlela besiyahlolwa ukubana yonke into emzimbeni imi kahle. Behlolwe amehlo ,behlolwe igazi, behlolwe yonke into emzimbeni.

Ukukhuluphala komzimba kubangela imikhuhlane emnengi emzimbeni efanana lokuthi umuntu uyabe engasakwanisi ukuhamba imango emide , umuntu kasenelisi ukwenza izinto ezinengi.

Umuntu engahamba esibhedlela egula, udokotela abesemlapha kumbe abesemtshela okumele akwenze ukuze asila masinyane. Kuqakathekile ukuthi umuntu alalele njalo ayenze lokho udokotela amtshela ukuthi akwenze ukuze asile masinyane.

Kuqakathekile ukubana umuntu abelethuba lokuthi alale okwesikhatshana esithile. Nxa umuntu evela emsebenzini kumele athole ukuphumula. Umuntu engekela ukuthola ukuphumula kuba lenkinga yokulala emsebenzini noma esikolo.

Kulabantu abalesifo sokuvaleka ukuphefumula. Labo bantu kumele bahambe kudokotela ayebabhalela umuthi okumele bawuthenge.

Kulezi insuku ezibhedlela ezitshiyeneyo sekulemitshina yokuhlola abantu, yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Imtshina enjengeyokuhlola amehlo lemtshina yokuhlola ingqondo.

Esibhedlela kulemitshina esebenza ukuthatha izithombe yokuthi amadokotela abone okwenzakala emzimbeni yabantu abagulayo.

Abantu nxa bezithwele bayahamba esibhedlela ukuyahlolwa ukuze bebone umntwana ophakathi ukuze bakwanise lokubona njalo ukuthi umntwana ngoyinkazana kumbe ngongumfana. Umtshina ofanayo usebenza ukubona okwenzakakayo esiswini somuntu.

Ngalezi insuku sesiphila esikhathini esiphucukileyo. Ezibhedlela umsebenzi usulula lokuthola imbangela yemikhuhlane sokulula ngoba sekulemitshina yokuhlola izinto zonke ezenzakala emzimbeni womuntu.

Umuntu nxa egula njalo engakwazi lembangela yomkhuhlane lowu, uyahamba esibhedlela ayethathwa igazi libe selifakwa emtshineni lapho kuzabonakala ukuthi ugula wuphi umkhuhlane.

Odokotela nxa kusemsebenzini kumele bagqoke impahla zokuzivikela ukuze bengabambi amagcikwane ngesikhathi besebenza.

Ezibhedlela lalapho okuhlala khona abagulayo. Lapho odokotela abasebenzela khona kumele kuhlale kuhlanzekile ukuze kungabi lamagcikwane akhulayo azatholwa ngabantu abangele imikhuhlane.

Labo abafunda ngezempilakahle emayunivesithi, bafundiswa ukusebenzisa imitshina esetshenziswa esibhedlela ukunakekela imitshina leyi ukuze isebenze kuhle.

kulezi insuku akusafani lakudala ngalezi insuku sekulemitshina ezibhedlela ehlola abantu ehlola okwenzakala emizimbeni yabantu

Ngalezi insuku sekukuhle kakhulu ngoba sekulemitshina eyethekhinoloji etshengisa okwenzakala emzimbeni yabantu encedisa ukuhlola imikhuhlane.

Abantu abagula okusezingeni elingaphezulu bahlala ezibhedlela ukubana bathole uncedo oluphangisayo ukubana banakekelwe ngodokotela banikwe lemithi.

Ngalezi insuku umsebenzi usulula kubodokotela ngoba sokulemitshina ebancedisayo ukusebenza. Imitshina enjengeyokukhangela igazi, imitshina yokukhangela phakathi okwenzakala emzimbeni yabantu.

Abantu abagulayo nxa sebehleli esibhedlela kulabomongimazi labodokotela ababakhangelayo , ababanakekelayo bebanika imithi lezinto ezitshiyeneyo.

Umuntu wesifazana nxa ezithwele kuqakathekile ukubana bahambe ezibhedlela bayohlolwa ukuthi umntwana osesiswini uphila kahle, lokuthi umntwana osesiswini uhlezi kahle , lokukhangela ukubana umntwana osesiswini uyakhula akulalutho oluhlasela umntwana.

Kuhle ukuthi abantwana bahanjiswe ezibhedlela ukuyakhangelwa ukuthi konke kuhamba kuhle emzimbeni yabo. Bakhangelwe amehlo, bakhangelwe amazinyo, bakhangelwe lendlebe ukuthi zizwa kahle, akulankinga eyenzakalayo emizimbeni yabo.

Omama abalabantwana abancane kuqakathekile ukubana bavakatshele ezibhedlela .Bayethola ulwazi ngokunakekela abantwana babo abasakhulayo njalo bathole ulwazi ngemikhuhlane engahlasela abantwana.

Ukuvikela impilo yabantwana kusiza ukwehlisa izinga lezifo kanye lokufa kwabancane, nxa abantwana bethola ukunakekela okufaneleyo baba lempilakahle

Omama abasanda kubeletha abantwana kumele bafundiswe indlela zokunakekela abantwana, indlela umntwana okumele abageziswe ngayo ,batshelwe lezikhathi abantwana okumele babiswe khona ezibhedlela ukuzohlatshwa amajekiseni.

Labo abagulayo okusezingeni elingaphezulu bahlala ezibhedlela benakekelwa ngodokotela izibhedlela lezo kumele zihlale zihlanzekile ukwenzela ukubana bengathola eminye imikhuhlane

Indawo lapha okuhlala khona izigulane esibhedlela, kumele ihlale ihlanzekile njalo itshaye umoya ukuze izigulane zingatholi eminye imikhuhlane esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa kulomkhuhlane ohlasela abantu, Abantwana behambiswe bayehlatshwa amanjekiseni ukuze bavikeleke kumkhuhlane lowu oyabe ukhona

Kuqakathekile ukubana abazali bahambise abantwana ezibhedlela ukube beyehlatshwa, njalo bathontiselwe imithi ebavikelayo emkhuhlaneni engabahlasela ekukhuleni kwabo.

Omama nxa bezithwele, bayahamba esibhedlela bayohlala esibhedlela, belindele ukubeletha. Ngalesoskhathi bayabe behlolwa ngabodokotela labonesi, kuze kufike iskhathi sokuthi umama abelethe.

Kuhle kakhulu ukuthi ezindaweni kube lendawo lapho abantu abafakela izibi, bengaphongu lahlela izibi yonke indawo kube lendawo eyodwa lapho abantu abafaka khona izibi zabo.

Ngalezi insuku sokulula kakhulu ezibhedlela ngoba sekulemitshina yonke edingakalayo, ukuthi ikhangele ukuthi umkhuhlane ubangelwa yini emzimbeni womuntu.

Odokotela basebenzisa imitshina eyehlukeneyo ukulapha imikhuhlane lokukhangela imikhuhlane. Odokotela bamazinyo labo basebenzisa imitshina eyokuthi bakhiphe okubi emazinyweni bafake okuhle.

Ngalezi insuku ezibhedlela sokulemtshina emikhulu kakhulu, ekwanisa ukufaka umuntu phakathi ukuthi ahlolwe umzimba wonke ukuthi yini eyabe imhlupha.

Abantu bathanda ukunatha amanzi aqandayo nxa kutshisa. Ngakho nxa besiya ezindaweni ezikhatshana, bayathwala amanzi abo, bawafake ebhokisini, lokuthi amanzi ahlale eqandelela okwesikhathi eside.

Abantu nxa besebenza ngemithi ehlukehlukeneyo kumele bazivikele. Bagqoke bazivikele izandla ukuze izandla zabo zingahlaselwa yileyomithi abayisebenzisayo.

Umuntu nxa engahamba esibhedlela elohlupho lwamazinyo, amazinyo amanye angabe sebola lamanye amazinyo abe engahlalanga kuhle. Udokotela wamazinyo uyancedisa ukukhupha lokho osokubolile ngemitshina yesibhedlela, afake okunye emazinyweni.

Umuntu engagula kumbe ehlangane lengozi eyabe imphambanisa ekuhambeni lekwenzeni izinto, uyahamba esibhedlela kubodokotela kulemitshina eyenza umuntu kubelula ukuthi abuyele ekuhambeni futhi.

Umuntu engaqalisa ukugula eselohlupho lokubona kuhle. uyahamba kubo dokotela beyemfaka emtshineni bekhangele ukuthi uhlupho lungaphi, lokuthi kumele kwenziweni.

Ithekhinoloji isiyenze izinto zabalula kulezinsuku ngoba sekulemitshina eminengi encedisa ukwenza imisebenzi njengasezibhedlela sekulemitshina encedisa odokotela ukwenza umsebenzi.

Imitshini ezibhedlela, idinga ukunakekelwa okuhle njalo ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Nxa inganakekelwanga kuhle ingaphambaniseka.

Ngalezi insuku sekwehlukile kakhulu lakudala ngoba ezibhedlela sokule mitshina eyenza umsebenzi ubelula kubodokotela, imitshina ehlola imikhuhlane ,imitshina ehlola igazi lemitshina ehlola ingaphakathi.

Abasebenzi beze mpilakahle kumele baqeqetshwe kahle ukuze basebenzise imitshina ngendlela efaneleyo. Ukunga kwazi ukusebenzisa kahle kungabangela amaphutha.

Imitshina yezibhedlela idinga ukunakekelwa kuhle, ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Nxa inganakekelwanga ingaphambaniseka futhi ibangele ingozi ezigulini.

Ngalezi insuku sekukuhle kakhulu akusafani lakudala. Ngalezi insuku sekulemitshina esetshenziswa esibhedlela, ukuncedisa ukwelapha abagulayo lokuncedisa ukuthola imikhuhlane.

Ezikolo zabempilakahle kulezinto ezitholakalayo ezincedisa abafundi ukuba bakwanise ukuzilungiselela ukuyalapha abagulayo.

ezibhedlela sekukuhle kakhulu kulezinsuku ngoba sokule mitshina encedisa odokotela ukulapha abagulayo, lemtshina encedisa ukuhlola imikhuhlane.

Imitshina eminengi yesimanje iyabiza kakhulu okwenza kube nzima kwezinye izibhedlela ukuthi zithole yonke imitshina edingakalayo.

Ezibhedlela sokulula kakhulu ngoba sokulemtshina encedisayo ukwenza umsebenzi esibhedlela. Imtshina encedisa ukuthwala imithi iyisusa kwenye indawo ibisa kwenye indawo.

Imitshina yezibhedlela iyingxenye ebalulekileyo kakhulu kwezempilakahle ngoba isiza ekutholeni izifo lasekwelapheni izifo.

Imitshina yezibhedlela idinga ukunakekelwa kuhle kakhulu njalo ukuze usebenze ngendlela efaneleyo, nxa inga nakekelwanga kuhle ingaphazamiseka.

Abafundi abafunda ngezempilakahle kumele bafunde ukusebenzisa imitshina esetshenziswa ezibhedlela, ukuze bengabangeli izingozi kwabagulayo.

Ithekhinoloji seyayenza kwaba kuhle kakhulu. Seyayenza imisebenzi yabalula ezibhedlela. sekulemitshina ebona imikhuhlane leyelapha imikhuhlane.

Kulemitshina etholakala ezibhedlela encedisa ukulapha abantu. Abezempilakahle abafundayo ezikolo kumele bafunde ukusebenzisa leyo mitshina ukuze bengaphambanisi emsebenzini yabo.

Imitshini yesibhedlela ibaluleke kakhulu ekuLapheni iziguli ngoba zisiza odokotela labanye abasebenza kwezempilakahle ukuthi babone kahle imikhuhlane egulwa ngabagulayo

Nxa umuntu engatholakala elomkhuhlane omhlasela ngaphakathi , ufika ezingeni lokuthi kumele asikwe, avulwe ebeselatshwa umkhuhlane lowu ongaphakathi.

I"technology" siyenze kwabalula ezindaweni ezitshiyeneyo ikakhulu ezibhedlela. Sokulembheda eye"technology" encedisa abagulayo ukuba bathole uncedo.

Kulemithi okumele ihlalisiwe kwezinye indawo okutshaywa khona umoya ukuze imithi le ingaphambaniseki isebenze kuhle.

Kulemitshina yokuhlola umzimba efana leyo esetshenziswa ukubona ngaphakathi komzimba ngaphandle kokuwuvula. Lokhu kunciphisa ubuhlungu eziguleni o

Ezibhendlela kulemitshina eyehlukeneyo umtshina wokuhlola umzimba efana laleyo esebenziswa ukubona ngaphakathi komzimba ngaphandle kokuwuvula

Ngalezinsuku sokulezindlela ezinengi zokuncedisa abantu abalemkhuhlane etshiyeneyo enjengemkhuhlane yeqolo. Sokulamabhanti ancedisa iqolo ukube liphole masinyane.

Abantu abasebenza ezibhedlela, akumelanga bathwale izinto ezinengi ngezandla. Sokulemitshina ephushwayo efakelwa khona imithi, lezinto ezisetshenziswayo nxa kulatshwa abagulayo.

Abantu bengahlangana lezingozi kumbe bagule ekufikeni kokuthi izitho zomzimba azisasebenzi kahle kumbe sezigoba esibhedlela sokulemtshina encedisa ukuqondisa lokusilisa amathambo angekho kahle emzimbeni.

Odokotela balemtshina lezinto ezihlukahlukeneyo abazisebenzisayo nxa belapha umuntu noma besika bekhupha okungafunekiyo emzimbeni kulezigelo ezisebenzayo ukuncedisa kulowo msebenzi.

Ngalezinsuku sokulula ebantwini abalohlupho lwamazinyo. Labo abalamazinyo angamanga kahle bayafakwa insimbi amazinyo aze ame kahle. Lalabo abalohlupho olunye olutshiyeneyo bayalulungisa.

Esibhedlela lapho okuhlala khona abantu abagulayo. kufakwa imbheda eminengi, kodwa kusale indawo yokuthi umuntu angabambi umkhuhlane walowo omunye oseceleni kwakhe.

Ezibhedlela ezinengi sekutholakele imitshina encedisa ukuhlola abantu, encedisa lokuhlola igazi elithathwa ebantwini abagulayo.

Abantu abagulayo bengathathwa igazi ,igazi liyahanjiswa liyehlolwa. Kuyangezelelwa imithi kulelo gazi ukuze kubonakale uhlupho oluyabe lukhona emzimbeni.

Kulomtshina oncedisa abantu ukuhamba ikakhulu ogogo labokhulu abangasenelisi ukuzihambela bodwa, umtshina lowu uyabancedisa ukube bebelamandla babambelele kuwo ubahambise, lalabo abahlangana lezingozi bengasenelisi kuhamba lowu umtshina uyabancedisa

Ngalezi insuku sekukuhle kakhulu, ngoba sokulamaphilisi ahlukehlukeneyo enelisa ukulapha abantu ngezifo zonke abalazo ezibahluphayo emzimbeni yabo.

Ezindlini kuhle kakhulu ukuthi abantu babelemithi yokubulala izibungu ezihluphayo ezindlini ezinjengamawuwu, ezinjengobunyonyo lamagundwane.

Umuntu nxa ekhwehlela uyahanjiswa esibhedlela. Ahlolwe imbangela, ahlolwe ngama dokotela okungabangela ukukhwehlela. Ngemva kokuba kwazi, uyabhalelwa imithi phansi. Abesesiya wuthenga lapho okuthengiswa khona imithi.

Abantu bengangenwa ngama wemusi, kumele bahambe esibhedlela bayethola umuthi wokubulala lawo mawemusi ayabe sengene emzimbeni engaka phambanisi izinto ezinengi.

Amaphilisi aqakathekile ukuthi anathwe ngabantu abagulayo kodwa kulezindlela abantu abangazivikela ngayo ukuthi bengafiki esigabeni sokunatha amaphilisi. Ukudla ukudla okunjengezithelo lokuzivocavoca.

Nxa egula kakhulu esefike ezingeni lokuthi akasakwanisi ukudla, kumbe ukunatha amanzi esibhedlela bayamfaka umuthi, oyabe ukwanis'ukungezelela amanzi, lokunye okufunakala emzimbeni.

Ezibhedlela kulemithi ehlukahlukeneyo ephiwa abantu abagulayo kusiya ngokuthi umuntu ugula wuphi umkhuhlane. Ezibhedlela bayabhala imithi okumele ithengwe umuntu ebesesiyathenga imithi lapho okuthengiswa khona imithi.

Abantu abalohlupho lenwele ezingakhuliyo sekukuhle kakhulu ngoba ngalezi insuku sekulemithi lamafutha agcotshwayo enweleni ukuze inwele zikhule zibezinhle zibelombala omuhle zikhule njalo zibezinde.

Umuntu engagula, uyahamba esibhedlela ayehlolwa. Ngemva kokuhlolwa sekutholakele ukuthi umkhuhlane yiwuphi, umuntu uyaphiwa amaphilisi okufanele awathathe. Uma umuntu esizwa ubuhlungu bayamnika amaphilisi owokwehlisa ubuhlungu.

Umuntu engatholakala eselemikhuhlane esikhumbeni sakhe kumbe esiba lamaqhubu uyahamba esibhedlela bamnike amafutha okuthi awagcobe ukuze lowomkhuhlane uhambe.

Kulemithi ehlukahlukeneyo elapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni. Nxa umuntu engaba lenkinga yamehlo esizwa ukubaba emehlweni uyahamba kudokotela, udokotela amuphe umuthi wokuthontisela emehlweni.

Abantu bengahamba esibhedlela babhalelwe amaphilisi, kumele bahambe lapho okuthengiswa khona amaphilisi, bathenge lawo maphilisi bawanathe ngendlela udokotela athe bawanathe ngawo.

Kulendlela ezinengi abantu abalapha ngayo imkhuhlane, abanye balapha ngamaphilisi, abanye balapha ngemithi ethile enathwayo ukuze ilaphe imkhuhlane leyo.

Umuntu nxa elenkinga yamehlo kumele ahambe kudokotela ayekhangelwa okukhathaza ilihlo. Ma kuyabe kuyinkinga encane uyabe ezabhalelwa umuthi ofakwa emehlweni ukuze ilihlo liphole.

Imithi yabantwana ivame ukuza ngendlela elula, ukuyiphuza njengemixubi ukuze kubelula ukuthi bayamukele. Lokhu kusiza ukuthi abantwana bangahlanzi lapho benikwa imithi.

abantu nxa bethenga imithi kumele aimithi leyo abayitshelwe ngudokotela bengathengi leyo abazifunela yona ngoba umuthi ngomuthi ulapha umkhuhlane eotshiyeneyo

Ngalezi nsuku akusafani lakudala lapho ezibhedlela okwakungela zinto ezinengi zokuncedisa abagulayo ngalezinsuku sekule mitshina lezinto ezinengi ezingancedisa abagulayo.

Ngalezi insuku imithi yokwelapha isikhona ngendlela ezehlukeneyo. Isikhona kulamaphilisi, kulemithi enathwayo, kulamafutha agcotshwayo.

Lezinsuku sokukuhle kakhulu ngoba abantu abasasebenzisi imithi evela ezihlahleni kuphela sokulemithi eyenziwayo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ngalezi insuku imithi isibuya ngendlela ezitshiyeneyo, amaphilisi, imithi enathwayo lemithi egcotshwayo njalo umuthi lomuthi ulapha umkhuhlane etshiyeneyo.

Labo abathengisa imithi lapho okuthengiswa khona imithi, kumele babe lolwazi lonke lwemithi abayithengisayo. Babe kwazi imithi yokunika abantwana lemithi yokunika abadala.

Ngalezinsuku sokukuhle ngoba sokulemithi yemikhuhlane eminengi imikhuhlane isingalatshwa ngemithi esikhona abantwana balemithi yabo labadala balemithi yabo.

Ngalezi insuku sokulabantu abanengi abenza imithi yokulapha abantu, ngalokhu kuyenza imithi ibeminengi njalo kube lemihlobo etshiyeneyo yemithi yokulapha abantu

Ngalezi insuku sokulula ukuthola imithi ngoba sokulemithi etshiyeneyo njalo lemithi elapha imikhuhlane eminengi sokulezindawo ezinengi ezithengisa imithi yokwelapha imikhuhlane.

Kubalulekile ukuthi abantwana banikwe imithi efanele ngokwesifo abalaso kanye ngobudala babo. Imithi yabantwana ivame ukwehlukana leyabadala

Imithi enikwa abantwana iqakathekile kakhulu ngoba isiza ekulapheni izifo ezibahlaselayo njalo eqinisa impilo yabo. Nxa abantwana bethola imithi ngesikhathi bayakhula.

Ngalezi nsuku sekukuhle kakhulu ngoba sekutholakala imithi eminengi elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Akusekho nzima ukubana abantu bathole imithi yokuzelapha.

ngalezinsuku imithi isibuya ngendlela ezitshiyatshiyeneyo imithi isingatholakala ingamaphilisi itholakala njengemithi enathwayo utholakale njengamafutha a cotshwayo.

Ngalezi insuku sekukuhle kakhulu ngoba sekulemithi ehluka hlukeneyo eyoku yelapha imikhuhlane eyehlukeneyo njalo sekulemithi elentengo ephansi abantu abangakwanisa ukuyifinyelela

Imithi yabantwana ayenziwa okufana leyabadala. Imithi yabantwana iyenziwa ukuba bakwanise ukuyinatha njalo iyafakwa itshukela ukuze abantwana bayinathe lula.

lezi insuku sekule mithi encedisa abantu indlela ezitshiyeneyo imithi eyelapha imikhuhlane lemithi encedisa ukuvala inzalo nxa abazali baybe sebefuna ukuvala ukuba labantwana

Lapho okuthengiswa khona imithi, sokulemithi etshiyeneyo kakhulu encedisa ukulapha imikhuhlane etholakala emizimbeni yabantu .Lemithi isitholakala ngezintengo ezinganeno.

Kulabantu abangahambelani lokudla okuthile kumbe lezihlahla ezithile okokuthi bengakudla lokho kudla bayatshintsha umbala kumbe baphume amaqhubu emzimbeni wabo, ngakho udokotela bengahamba kuye uyabanika imithi yokwehlisa lowo mkhuhlane.

Kulezinsuku sekukuhle kakhulu ngoba sekulamafutha atshiyetshiyeneyo. Amafutha okwenza ijwabu licazimule, lamafutha alabo abalezinkinga lamajwabu Ukuba bagcobe babe lamajwabu amahle.

Kulemithi etshiyeneyo, kulemithi efanelwe ukunathwa ngabadala lemithi efanelwe ukunathwa ngabantwana. Abantwana labo baleyabo imithi abayinathayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu ngesikhathi ngesikhathi bevakatshele ezibhedlela bayehlolwa ukuthi abala mkhuhlane emzimbeni yabo njalo akula mikhuhlane engabahlasela babekwazi ukuthi isimo sabo simi njani.

Abantu bengahamba esibhedlela, kuqakathekile ukubana onesi labodokotela babafundise indlela okumele baziphathe ngayo ukuze bakwanise ukuzivikela emikhuhlaneni.

Abantwana nxa besiya esikolo abafundi amabhuku kuphela. Bayathola isikhathi sokufunda imidlalo abayithandayo. Imidlalo yebhola leminye etshiyetshiyeneyo.

Ngalezi insuku sokulemidlalo etshiyeneyo abantu abayidlalayo emazweni atshiyeneyo. Njengalezi insuku abantu sebephatheka kumidlalo enjengeyokutshova amabhayisikili.

Abezempilakahle babona kufanele ukuthi labo abalemkhuhlane ebayenza bengenelisi ukuhamba benzelwe izitulo ezilamavili ezenza kubelula ukuthi bahambe bakwanise ukuzisa ezindaweni ezitshiyeneyo.

Omama nxa bezithwele, nxa isikhathi sabo sokubeletha sesifikile bayahamba ezibhedlela, bayehlala belindile ezibhedlela lapho kuze kufike isikhathi sokuthi babelethe.

Ukuthola imijovo yokuvikela kuyanceda kakhulu ekuvikeleni abantwana ezifeni ezithathelanayo. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bahlale bephilile.

Omama abalabantwana abancane, kuqakathekile ukuba bavakatshele esibhedlela ngesikhathi ngesikhathi, ukubana abantwana bahlatshwe amanjekisheni, banikwe lemithi ukuba bazivikele emikhuhlaneni.

Impilo yabantwana iqakathekile kakhulu ngoba yiyo eyakha ikusasa yelizwe. Nxa abantwana belempilo enhle bakhula beqinile futhi belamandla okusebenza.

Abezimpilakahle bayathatha isikhathi ukubana behambe emaphandleni befundise indlela zokunakekela abantu lendlela zokunakekela abagulayo bengakahanjiswa ezibhedlela.

Omama abalabantwana abancane kuqakathekile ukuba bevakatshele izibhedlela ngesikhathi ngesikhathi ukuze abantwana bathole amajekiseni lemithi yokubavikela emikhuhlaneni engabahlasela.

Kuqakathekile ukubana abazali abalabantwana abancane babelolwazi ngemikhuhlane ehlasela abantwana babelolwazi ukuthi leyo mikhuhlane yelatshwa njani.

Kwandile ukubana abantwana bahlaselwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngoba imizimba yabo ayikaqini bahlaselwa yimikhuhlane eminengi emzimbeni ngalokho kumele bahanjiswe esibhedlela ngesikhathi ngesikhathi ukubana beyehlolwa imikhuhlane engabe ikhona emizimbeni yabo.

Ngesikhathi, ngesikhathi kumele abazali bahambise abantwana babo ezibhedlela ukubana beyekhangelwa ukuthi akulamikhuhlane ebahlaselayo emzimbeni yabo.

Ngemva kokuthi umuntu ahlolwe, engaqeda ukuhlolwa igazi selithethwe lahanjiswa emtshineni uyaphiwa impumela evele emtshineni ukuze abekwazi ukuthi yisiphi isifo asigulayo.

Abakhulu bezempilakahle baba lemihlangano lapho abakhuluma khona ngezinkinga abahlangana lazo ezibhedlela, izinto ezinhle esezenziwe ezibhedlela lezinto okumele zenziwe ezibhedlela.

Abakhulu abezempilakahle bayahlangana bebe lemihlangano behlanganise amakhanda lemiqondo yabo ngendlela abangathuthukisa ngayo kwezempilakahle.

Abafundi bahamba ezikolweni besiyafundela lokho abafunukuba yikho. Odokotela labo bayahamba beyefunda ezikolweni, befundiswe lokusebenzisa imitshina etshiyeneyo yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Kukho konke okwenzakala esibhedlela abantu abalatshwayo kumbe ababuya ezibhedlela kumele bebhalwe phansi emabhukwini ezibhedlela ukuze kwazakale ukuthi ngabantu abangaki abagulayo kumbe ngabantu abangaki ababuyileyo esibhedlela ukuzo khangelwa.

Abafundi abafunda ngokwempilakahle. Bayahanjiswa ezibhedlela ukube befunde bekhangele babelolwazi olunengi ngokwenzakala ezibhedlela

Kuqakathekile ukubana abantu behambe ezibhedlela ukuyahlolwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngoba kungenzeka ukuthi umuntu abe lomkhuhlane angela lwazi ngawo.

Odokotela nxa besezibhedlela besebenza kuqakathekile ukubana bazigqokise izingubo ezibavikelayo ukubana bengatholi amagcikwane avela ebantwini.

Abafunda ngezempilakahle kumele bafunde ithekhinoloji kakhulu ukuze bekwanise ukusebenzisa imitshina esetshenziswa ezibhedlela.

Abantu abasebenza ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bagqoke izigqoko ezibavikela ekuthatheni imikhuhlane lamagcikwane avela ebantwini abazoyelatshwa.

Abantwana ababalohlupho lokuhamba sebekhulile, sebedlulile iminyaka lapho umntwana aqalisa khona ukuhamba bayahanjiswa kubodokotela ukubana bakhangelwe lokuthi balatshwe okungakho ukuthi bakwanise ukuhamba.

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amaphilisi nxa begula njalo kuqakathekile ukuthi banathe ngendlela udokotela abatshele ukuthi banathe ngayo bengadlulisi izinga lalokho abakutsheliweyo.

Kuqakathekile ukuthi isibhedlela sibelemota yokuncedisa. Imota yokuthwala abantu abangenelisiyo ukufika esibhedlela ngesikhathi, imota yokuthwala abantu ibasusa emakhaya abo ibasa esibhedlela ngesikhathi.

Ngalezi insuku sokulemihlobo etshiyeneyo yamaphilisi. Sokulamaphilisi anathwa ngabomama abafuna ukuzivikela ukuthi bengazithwali.

Esigabeni kuqakathekile ukuthi kube lamabhakane abhaliweyo izinto ezitshiye tshiyeneyo ezitholakala esigabeni abhalwe njalo lemithetho okumelwe ilandelwe kulezi izigaba.

Kulabantu abalenhlupho lejwabu labo elingavumi amafutha wonke. Kuyabe kumele bahambe esibhedlela batshelwe amafutha okumele bawasebenzise ahambelana lejwabu labo.

Lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi kumele indawo ihlale ihlanzekile, ibe yindawo lapho okunga ngeni khona amanzi, ibe yindawo evikelekileyo ukuze kungaphambaniseki imithi lezinyizinto.

Amafamasi ayindawo ebalulekileyo kakhulu emphakathini ngoba yilapho abantu abathola khona imithi yokwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Emafamasi kutholakala imithi etshiyeneyo. Umuntu nxa engahamba khona uyahambisa incwadi evela kudokotela lapho abhalelwe khona amaphilisi okumele awathenge.

Kubalulekile ukuthi abantu bangazithengeli imithi ngaphandle kokubonisana loQepheshe ngoba ukusebenzisa imithi ngendlela engafanelanga kungabangela ingozi.

Ngalezinsuku sekukuhle kakhulu ngoba sekulezindawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi. Lezindawo sezitholakala lasemakhaya lezinye indawo.

Abantu abalezindawo zokuthengisa imithi lamaphilisi kumele balandele imithetho yonke indlela yokuhlalisa imithi lendlela abantu okumele banikwe ngayo imithi.

Kubalulekile ukuthi abantu bangazithengeli imithi ngaphandle kokubonisana lodokotela ngoba ukusebenzisa imithi ngendlela engafanelanga kubangela ingozi.

Abantu abalezindawo lapho okuthengiswa khona imithi, kumele balandele yonke imithetho kahulumende bengafaki imithi engekho okusemthethweni lemithi engahlasela impilakahle yabantu.

Lapho okuthengiswa khona imithi , kumele kuhlanzeke njalo kumele kutshaye umoya njalo eminye imithi kumele ihlale lapho okuqandelela khona ukuze

ama phamarcy aphinde anikeze izeluleko ngezempilo ezifana lokuthi umuntu angazivikela njani ezifweni indlela yokusebenzisa imithi kanye lokugcina impilakahle

Kulezindawo abantu abathenga imithi enikezwe ngodokotela kanye lemithi engathengwa ngaphandle kwephepha elivela kudokotela lokhu kusiza abantu ukuthi bathole ukwelatshwa masinya

Amafamasi kumele alandele imithetho kaHulumende ukuze aqinisekise ukuthi imithi abayithengisayo iphephile futhi isemthethweni.

Ngalezi insuku sokukuhle kakhulu ngoba izindlu ezithengisa amaphilisi sezitholakala endaweni ezinengi noma emaphandleni sezikhona. Abantu sebenelisa ukufinyelela amaphilisi kalula.

Abantwana nxa begula imikhuhlane kumele bahanjiswe kudokotela, babhalelwe imithi, besebethengelwa leyomithi ebhalwe ngudokotela. Imithi eyabantwana hatshi eyabadala.

Izindawo ezinengi emadolobheni kumele zibe lendawo okuthengiswa khona imithi. Ukuze abantu bonke bafinyelele ukuthenga imithi yabo edingakalayo.

Kulemihlobo ehlukeneyo eyemithi eyokulapha abantu. Kulemithi enceda abantu abalohlupho emlonyeni, abalamazinyo ayenza umlomo unuke, kulemithi yokugezisa umlomo ukuze umlomo unukelele kakuhle.

Esigabeni kulemhlangano eyenziwayo lapho okuhlangana khona izakhamizi zonke ezihlala esigabeni. Omkhulu wesigaba uyabe ebazisa ngokwenzakalayo esigabeni okumele bakwenze esigabeni

Abantu abatsha ngalezinsuku sebehamba emihlanganweni eminengi lapho abafundiswa khona ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenzakala empilweni. Abanye bafundisa ngezempilakahle abanye bafundisa ngezemisebenzi.

âbakhulu bezempilakahle kuqakathekile ukuba bavakatshele ezibhedlela babone ukuba ezibhedlela kusetshenzwa kuhle babone lokuthi imtshina yonke edingakala ezibhedlela ikhona

Umdlavuza yisifo esiyingozi kakhulu. Isifo lesi sesihlasele abantu abanengi kulezi insuku ngalokho abakhulu bezempilakahle sebehamba ngendawo ngendawo befundisa abantu ngaleso sifo.

Kuqakathekile ukubana abezempilakahle baphume bahambe emaphandleni ukuyafundisa abantu ngezempilakahle, ngemikhuhlane engabahlasela langendlela yokuzivikela.

Abezempilakahle kuqakathekile ukubana bathathe isikhathi baphume baye phandle ukuyafundisa abantu ngezempilakahle bafunde indlela yokuzivikela emkhuhlaneni.

Abantwana ngemva kokuhamba emncintiswaneni yemidlalo laba abaphumelelayo baphiwa umvuzo etshiyeneyo ukubana bahambe layo.

Kulesikhathi lapho amadokotela asuka lapho asebenza khona esiyahlola abantu emakhaya. Bebahlola izinto ezitshiyetshiyeneyo, bebahlola amehlo, indlebe lakho konke okunengi.

Kuqakathekile ukubana esigabeni izakhamizi zihlangane zibelenhlangano kukhulunyiswane ngezinto ezitshiyeneyo ezihlasela isigaba, ngezinto ezinjengokuhlalisana kuhle lezinto okumele zenziwe esigabeni

Kuhle kakhulu ukuthi abantwana besikolo bathande ukubala izingwalo ezinengi ukuze babelolwazi ngezinto ezihlukahlukaneyo, babelolwazi ngokwenzakalayo emhlabeni wonke jikelele.

Ngalezi insuku sekulamadoda aziphilisa njengabantu besifazane, azigqokisa njengabantu besifazana, azifake, azicombe njengabantu besifazane kodwa bona bengamadoda

Abantu bezempilakahle bayathatha isikhathi ukuthi behambe ezindaweni ezihlukahlukeneyo befundisa abantu ngendaba zempilakahle ukuthi bezigcine njani lokuthi bezinakekele njani ukuze bengatholi imikhuhlane.

Abantu kuqakathekile ukubana nxa bengagula bavakatshele ezibhedlela ukuba bahlolwe ngodokotela, bethole okuphambanisekileyo emzimbeni yabo ngemva kwalokho bathole uncedo.

Kuqakathekile ukuba abazali bahambise abantwana babo ezibhedlela ukuba bayehlolwa imikhuhlane njalo banikwe lemithi ebavikela emikhuhlaneni abanga hlangana layo.

Abantu kuqakathekile ukuba bavakatshele izibhedlela ngesikhathi ngezikhathi ukuya hlolwa igazi, bahlolwe imikhuhlane etshiyeneyo ukuze bakwanise ukuzinakekela ngendlela efaneleyo.

Esibhedlela kulezithombe eziyabe zilengiswe emdulwini ezifundisa abantu ngemkhuhlane etshiyetshiyeneyo, ngezinto ezingabahlasela lendlela abangazivikela ngayo emkhuhlaneni ehlasela abantu.

Kuqakathekile ukubana omama behambe esibhedlela bayofundiswa bathole ukwazi ngendlela okumele bazinakekele ngayo ezindaweni ezitshiyeneyo emzimbeni yabo.

Kuqakathekile ukubana omama babelolwazi indlela okumele baziphathe ngayo nxa belungiselela ukuzithwala kumbe sebezithwele kumele bebekwazi okumele bakudle lokungamelanga bakudle .

Omama abalantwana nxa behamba ezibhedlela ukubana abantwana bayehlolwa bayanikwa ulwazi lokunakekela abantwana lokuthi abantwana kumele banikweni kumele badleni.

Kuhle ukuthi abantu abatsha bethande ukubala izingwalo ukuze bebelolwazi ngezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe lezenzakalayo umhlaba wonke jikelele.

Kulabantu abadubekayo abangakwanisiyo ukuthenga izinto ezinjengo kudla lezinto ezinjenge zigqoko. Kulabantu abancedisayo laba bantu abadubekayo bebanike ukudla bebanike lezigqoko.

Omama esibhedlela nxa beqeda ukubeletha abantwana onesi bayabafundisa indlela zokunakekela laba bantwana abancane, indlela abageziswa ngayo lendlela okumele baphathwe ngayo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu anathe amanzi nsukuzonke. Umuntu ngelanga kumele anathe amalitha amabili ukuze umzimba uthole amanzi ayeneleyo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bezivikele emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo ekhona ngalezinsuku, ngokuzinakekela kuhle ngokudla kuhle ukudla ukudla okulempilo okunjengezithelo.

Kuqakathekile ukubana abantu nxa besiya emidlalweni enjengebhola lokugijima lokunye okutshiyetshiyeneyo bathwale imithi yokuncedisa abantu abangalimala emidlalweni.

Ngalezi insuku abantu sebekwanisa ukuzihlola ezindlini zabo, bayathenga imitshina babale amaphepha ukuthi umtshina usebenza njani, besebewusebenzisa ukuzihlola.

Ithekhinoloji isiyenze kwaba Lula ukuba abantu Bathole ukuncediseka ezibhedlela njalo isiyenze umsebenzi waba Lula kubo dokotela ngoba sekule mitshina encedisa ukuhlola imikhuhlane lokulapha imikhuhlane

Imitshina le esikhona ngalezi nsuku iyenza umsebenzi ube Lula kubo dokotela ngoba imitshina le uyenelisa ukuhloa ibisikhuluma inkinga esemzimbeni womuntu

Ngalezi insuku sokulemitshina encedisa ukubana omama abazithweleyo behambe beyohlolwa esibhedlela, kubonakale ukuthi umntwana uhlezi kahle esiswini noma kubonakale ukuthi umntwana ngowesilisa noma ngowesifazana.

Elizweni umongameli uyahamba esiyabona ezikolo, ebona ukuthi imfundo yabantwana abayifundayo iyabathuthukisa njalo yimfundo ebayenza bahlakaniphe.

Ngalezinsuku ezibhedlela kulemitshina encedisa ukuthatha indlela inhliziyo etshaya ngayo, ukuthatha izinto ezinengi, ezitshiyeneyo ezenzakala emzimbeni womuntu.

Izihlahla zezithelo zikhula kuhle kakhulu nxa zinakekelwa kuhle njalo zifakelwa umquba ukuze zikhule kahle, ziphinde zithelelwe amanzi.

Abantu nxa bengakasebenzisi imithi yesintu kubalulekile ukubana baqale bathole ulwazi ngaleso sihlahla bengakasisebenzisi ukuzembela ukulimala kwabantu.

Abantu akumelanga baphongukugijimela ukusebenzisa imithi ye zihlahla nxa bengelwa lwazi ngalezo zihlahla. Abantu kumele beqale bathole ulwazi besesebenzisa lezo zihlahla.

Imithi evela ezihlahleni isiza ukwelapha izifo ezifana lomkhuhlane wesisu, imikhuhlane yamazinyo kanye leminye imikhuhlane engahlasela imizimba.

Imkhuhlane eminye iyalapheka ngcono ngemithi etholakala ezihlahleni njalo kuqakathekile ukubana abantu bazifundise ukusebenzisa imithi evela ezihlahleni.

Ngaphandle kwezihlahla abantu abanengi bebengasoze bathole indlela elula ekwezelapha ikakhulu ezindaweni zasemakhaya lapho izibhedlela ezingekho khona.

Imithi yesintu ingasetshenziswa kanye lemithi etholakala kulezi insuku kodwa kubalulekile ukuba umuntu abonisane lodokotela engakasebenzisi leyomithi.

Imithi evela ezihlahleni mihle kakhulu ngoba ilula ukutholakala njalo abantu abadingi imali ezinengi ukubana bathole leyo mithi etholakala esihlahleni .

Imithi yezihlahla evamise ukuba lempumela emincane lempumela emibi nxa isetshenziswe ngendlela engafanelanga

Kuqakathekile ukubana abantu beqakathekise imithi evela ezihlahleni ngoba layo leyo mithi iyanelisa ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo etholakala emzimbeni engabe ihlupha abantu

Kulezithelo ezisetshenzizwa ngendlela ezitshiyeneyo, ngaphandle kokudliwa. Izithelo ezisetshenzizwa ukwenza amafutha okugcoba, ukwenza amafutha okugcoba isikhumba lokugcoba inwele, njenge popo.

Kuhle kakhulu ukuthi abantu basebenzise izihlahla ezitshiyatshiyeneyo ukulapha imikhuhlane abalayo Kulokusebenzisa amaphilisi. Bengasebenzisa izihlahla ukuzilapha.

Kulezihlahla ezihlukahlukeneyo njalo kulezinye izihlahla ezilapha imikhuhlane. Lezi izihlahla zilapha imikhuhlane emzimbeni.

Kulezithelo ezinengi ezitholakalayo ezihlahleni. Ezinye zitholakala egangeni, izithelo ezidliwa ngabantu bezithatha ezihlahleni ezitholakaka egangeni.

Kuqakathekile ukubana abantu nxa bengazizwa kahle emizimbeni baqale badinge imithi evela ezihlahleni, bazame ukuzelapha. Kungehlula sebengahamba ukuyabona odokotela.

Abahlala emakhaya babusisekile kakhulu ngoba abasemakhaya kulula ukuba bafinyelele izihlahla ezelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyp.

Kuqakathekile ukubana abantu bengaba sebenzisi imithi leyo ethenga emafamasi baqale basebenzise imithi etholakala ezihlahleni ukulapha emkhuhlane abatholakala emzimbeni .

Kubalulekile ukuvikela izihlahla ngoba yizo ezinika impilo nxa zingaphela imithi yesintu layo iyaphela, abantu bebengasela okokuzivikela.

Kulezinsuku sekukuhle kakhulu ngoba sekulemithi lamaphilisi ahlukeneyo alapha imikhuhlane eminengi etholakala emzimbeni yabantu. Abantu abasasebenzisi izihlahla kuphela sebesebenzisa lamaphilisi.

Kulenhlanyelo yezihlahla ezitshiyetshiyeneyo lezinye izihlahla ezitholaka emzini yabantu ,lezi izihlahla ngezihluma amafulawuzi ezihlanyelwa ezindlini ukubana zicecise njalo zenze imizi ibukeke imihle

Izihlahla ezincedisa ukulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, njengesihlahla esincedisa ukuqinisa amazinyo nxa umuntu elenkinga yamazinyo angaqinisisanga kuhle alokuxega, isihlahla siyanceda ukuthi aqinise amazinyo.

Kulezihlahla ezihlukehlukeneyo ezitholakala egangeni , izihlahla ezingadingi amanzi amanengi ukubana zikhule ,izihlahla zameva lezinye izihlahla ezinengi nengi

Kulezinto ezinengi ezitholakala emhlabathini esingazipheka kodwa kulezinye okumele sinanzelele njengamakhowa kulamanye adliwayo lamanye angadliwayo.

Izihlahla zikhula kahle uma zihlanyelwe emhlabathini ovundileyo lanxa zihlanyelwe endaweni lapho ilanga elifinyelela khona, izihlahla zikhula zibe zinhle kakhulu.

Ngalezi insuku sokulabantu abathengisa imithi evela ezihlahleni imithi elapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla zibalulekile kakhulu empilweni yabantu ngoba zinika imithi yokwelapha izifo ezinengi ezisihlasela nsukuzonke.

Imithi yesintu ingasetshenziswa kanye lemithi yesimanje. Kodwa kungcono ukubonisana lodokotela kuqala umuntu engakazincedisi.

Izingxenye zezihlahla ezisetshenziswa kakhulu yizimpande, amaxolo, amahlamvu kanye lezithelo ngoba zonke lezi ingxenye zilamandla ekulapheni imikhuhlane.

kudala abantu babeyandise ukusebenzisa imithi yesintu ngaphambi kokuthi kubekhona izibhedlela lezindawo lapho okuthengiswa khona imithi

Imithi yesintu akumelanga iphombe ukusetshenziswa. Umuntu nxa efuna kusebenzisa imithi yezihlahla kumele aqale etholwe ulwazi.

Kuqakathekile ukubana abantu nxa bengasebenzisi imithi yesintu loba isihlahla babekwazi ukubana yiso isihlahla loba cha.

abantu nxa befisa ukusebenzisa imithi evela ezihlahleni kumele baqale bathole ulwazi ngaleso sihlahla bengakasisebenzisi ukuzivikela emikhuhlaneni eminye abangayithola

Kudala kwakungakabi lemithi etholakala ezibhedlela. Abantu babesebenzisa imithi evela ezihlahleni okulapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Imithi evela ezihlahleni isiza ukwelapha izifo ezifana lomkhuhlane wesisu, umkhuhlane wamazinyo kanye lemikhuhlane ehlasela umzimba wonke.

Abantu abadala njengenyanga lezangoma yibo abalamakhono akhethekileyo okwazi ukuthi imithi ithathwa njani. Ixutshaniswa njani futhi isetshenziswa njani ngendlela efaneleyo.

Kudala abantu babesebenzisa imithi yesintu ngaphambi kokuthi kubekhona izibhedlela kanye lemithi eyenziwa emafekithari

Imithi evela ezihlahleni mihle kakhulu ngoba iyatholakala lula njalo akudingakali imali ukuba umuntu athole imithi evela esihlahleni.

Imithi evela ezihlahleni mihle kakhulu, ngoba ilula ukuyithola njalo itholakala ezindaweni ezinengi. Njalo ukuba abantu basebenzise imithi yezihlahla akudingakali mali.

izihlahla zibalulekil empilweni yabantu ngoba zibanika imithi yokwelapha imkhuhlane etholakala emzimbeni njalo imithi evala ezihlahleni ilula ukutholakala

Abantu basemakhaya kujwayelekile ukubana basebenzise imithi abayithola ezihlahleni. Okungafani lasemadolobheni abasebenzisa imithi kakhulu abayithenga izindaweni zokuthenga imithi.

Kuqakathekile ukubana abantu benanzelele kulezinsuku nxa besebenzisa imithi evela ezihlahleni ngoba eminye imithi iyabulala akumelanga isetshenzuswe njenge mithi yokulapha imkhuhlane.

Abantu kulezinsuku kumele bazijwayeze ukunatha imithi yezihlahla bengabi begijimela ukunatha amaphilisi, ngoba imithi evela ezihlahleni iyelapha njalo ayibangeli ezinye izinkinga emzimbeni.